Muuyuni wo paime antu iha kunu nonyala we ompuna okashina koku kuna. Hoka kandulukwa hotula wala oombuto mokashina kweye oto thindi poka mbande. Ko otakatameke oku kuna.

Muuyuni wo payife omu na omashina go pashinanena ga yoolokathana, tu na uushina wumwe woku teta omwiidhi nokashina haka ohaka vulu okuteta omwiidhi nosho woo oku gu gongela opo gwaa kale gwa halakana.

MoNamibia omuna omaludhi gaali goondjamba. Ondjamba ndjoka hayi kala miihwa olundji ohayi ithanwa ondjamba onduudhe omanga ondjamba ndjoka hayi kala mombuga ohayi ithanwa ondjamba ontokele shika ohashi etwa koshipa shawo shoka hashi monika oshitokele ethimbo nethimbo.

Onkoshi shimwe shomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa menenevi Africa. Onkoshi oya nika oshiponga noonkondo. Otayi vulu yi ku ehameke kolutu nopompito yimwe tayi ku hwinagula e tayi ku dhipaga.

Aanafaalama yoohi oyendji ihaya vulu lela okukuthamo oohi moondombe dhawo onkene oyendji yomuyo ohaya ikolelele kaakalimo yomomidhingoloko naashiinda mboka ha yeya oku yakwathela okuyulamo oohi.

Ehumokomeho sho lye ya olya etelela iinima oyindji ngaashi: omashina gokutsika iimeno, omashina gokutekela nomashina gokukuna. Omashina ngaka ohaga longo kolusheno, nopoompito dhimwe ihaga tonatelwa nande okomuntu

Iimeno oyindji ohayi tsikwa nenge ohayi menekwa manga komashina opo nawa yi ka tulwe mevi yo yi vule okutsapuka ngoka omukalo omupe gweyapo hagu kwathele aanafalama opo ya longe meendelelo.

Moofambulika dhoongombe, oongombe ohadhi tulwa komashina hoka hadhi kandwa. Ohadhi tulwa wo komashina uuna tadhi dhi dhipagwa. Omashina ngaka ohaga tende nduno oonyama miitandu yi ili noyi ili.

Ombuga yomoshilongo shetu Namibia oyili ehala lya mbwalangandja noonkondo. Ombuga kayina omagumbo, ombuga kayina omiti, oshinima owala shili mpoka. Mombuga hamo naana muuwanawa noku kalwa, molwaashoka ohamu kala muna ombepo ondhigu tayi pepe ethimbo alihe.

Oondundu dhimwe dho moshilongo shetu Namibia odhili mefuta. Oondundu ndhika kadhi na evi ashike omakulumanya giilonda, nuuna omeya gomefuta taga idhenge ko mamanya ngoka, omamanya gamwe ohaga vulu oku tatuka, gamwe ohaga ningi noombululu.

Shimbungu okanamwenyo kamwe ka pumba iha kakala mokati kaantu olundji iimbungu ohayi kala moofuka moka mu na omiti odhindji nenge mombuga nenge moondundu moka mu na omamanya.

Uuwanawa wokulongitha embakumbaku. Embakumbaku ohali kwata owala oowiili mbali nenge ndatu, mokulonga epya. Mbakumbaku iha keelelwa, ye iha gandwa afa oonani, nenge oondoongi.

Uuna wahala okumeneka iimeno yoye meendelelo ohoyi tula mothayila eto kala hoka tala mo owala ngele oyakoka, shino otashi eta noku wahalongithe omeya okuyi tekela.

Omahala goku talelapo ogendji kageli naana mokati kaantu ashike ogatungwa mokuti moondundu nomombuga kokukele nomakudhilo gaantu ,Shika oshaningwa opo aatalelipo yavululukwe yo yakale kokule nomakudhilo.

Oku tsika omiti odhindji poshikando oshiwanawa, molwaashoka una omiti dhoye dha koko oto vulu okuke dhi landithapo kwaamboka ya hala okutsika momakoye gawo nenge miikunino yawo.

Eshito ewanawa ngiini oku tala. Omahala gamwe oga mbwalangandja kaage na nande omiti. Gamwe oge na uumuti uushona. Go gamwe oge na iikulundundu

Uuna wa hala okukatalela po kehala hoka iinoo enda ko nale onawa ngele to kongo okaalita molwashoka omahala gamwe kageli pokati kaantu ihe ogeli moondundu geli moofuka giikalekelwa.